Amfanin gona na cikin aiki yana nufi ookacin da ake fama da aikin girbi wato lokaci da manoma ke tattara kayan amfanin gona. Wannan lokaci yana faruwa bayan an shuka amfanin gona kuma lokacin yanayi ne don amfanin gonar sun girma da ƙyau. Wanna lokacin kayan amfanin gona kamar shinkafa doya masara dawa da kayan lambu kamar su tumatur da sauransu, suna shirye a dauke su daga gona zuwa maajiya. Wanna yana nufin an cika lokacin da ƙokarin kulawa da aka yi da su a lokacin girbi manoma suna aiki tukuru don samun nasarar tattara kayan amfani da suka shukan. Ana amfani da kaya aiko daban-daban kamar manyan injina ko kuma aikin hannu don cire amfanin gonar daga gonar. Amma yawanci amanya ginaki amfi amfani da injina savoda sauƙin aiki da kuma gamawa da wuri. Manoma na buƙatar yinaiki cikin sauri da ƙyau don tabbatar da cewa kasayn sun kasance a cikin yanayi mai ƙyau kuma ba su lalalce ba. Wannan lokaci yana da matuƙar mahimmanci saboda yana nuni da da manoma suka yi sosai lokacin shuka. Saboda yana nunni da ƙoƙarin da aka yi daga koakcin da suka shuka har zuwa lokacin da kayan suka girma. Lokacin girbi yana nuni da nasara da aka ci da duk wania ikon da aka yi a gona. A lokacin manoma sun cikin farin ciki da jin daɗi ganin amfanin da suka shuka ya yi kuma za su iya zuwa su sayar ko su yi amfani da shi a gida. Yawanci suna amfani da shi a gidansu wasu kima suna saidawa hakan nan kuma yana nuni da lokacin da za a samu ribar daga noma. Manoma na amfani da kayan suka shuka su sayar da su don don su samu ribar avun da suka shuka. Don nuna cewa duk ƙoƙarin da aka yi yana samun sakamako.mai ƙyau. Shi ya sa yana da ƙyau manomi idan zai yi aiki ya yi aiki mai ƙyau domin idan ya zo girbi ya samu abu mai ƙyau da zai sama riba a. A lokacin da ake cewa amfanin gona na cikin aikin yana nufi cewa aikin girbi yana gudana kuma yana nuna nasarar duk kayan aikin noma da aka gudanar a wannan gona wannan lokaci na yana kawo farin ciki da jin daɗi ga manoma da al'umma baki ɗaya. Saboda shi boma tushen arziki kuma a haka ne za a ciyar da ƙasa dama duniya baki ɗaya. Saboda rayuwa sai da abinci. Wanda yake taimakawa wajen ciyar da oyali da bunƙasa rayuwar ƙasa da kuma bunƙasa tattalin arkin Nigeria da dai Afirka da ma duniya baki ɗaya.

Girbi yana nufin aikin cire kayan amfanin gona aka samu daga gonaki bayan sun girma sun yi don a ɗauke su a kai su kasuwa don aa sayar da su ko kuma a kai su gida don a ci. Wannan yana faruwa ne a loakcin da shuka ko amfanin gona kamar su shinkafa doya da sauransu ko.kuma kayan lambu da aka girbin wanda aka shuka. A lokacin girbi manoma suna amfani da kayanaiki sosai kamar su injina a cire wannan abun da aka shuka, bayan an yi wannan girbi za a kai shi maajiya ko a kai shi can gida don a ci. Amma yawanci manoma sun fi kai abunsu kasuwa don su sayar su dama amfanuwa da abun da suka shuka. Girbi yana nuna likacin narasa a kenan saboda sun ji jiki lokacin da suke nomawa domin yana ba su damar samun riba ko ciyar da iyali cikin hankali kwance. A cikin al'adar Hausawa wannan yana da mahimmanci sosai, domin za ka ga yawanci manoma za ka gansu a cikin farun ciki da walwala ba kamar yadda suke a lokacin yinshuka ba wanda za ka gansu ga su nan ne dai. Saboda suna jin jiki noma akwai wahala amma akwai daɗi musamman idan an yi da ƙyau, inda manoma ke gamsuwa da da sakamakon aiki mai wuya da suka yi, inda idan ka gansu a lokacin wannan noman da suke yi sai ka tausaya musu za su yi baki za ka ga gasu nan ne dai.

Zan yi bayani kan yadda ake yin riga a gona domin samun girbi mai kyau. Shi yin riga yana da matuƙar muhimmanci domin inganta girbi, rage ambaliya da kuma inganta samun shuka. Na farko dai mece ce riga? Ita riga hanya ce ta haƙo ƙasa a layuka masu tsawo domin sauƙaƙa shuka, hana ruwa tafiya ba tare da amfani ba, da kuma inganta girbin amfanin gona. Ana yin ta musamman ga kayan gona kamar masara, wake, dankali, da tumatur. Yadda ake yin riga shi ne, na farko zaɓin wuri. Za ka zaɓi waje mai kyau, ƙasa mai kyau wacce ba ta da duwatsu da yawa. Na biyu, girma da tazara. Ana yin riga da faɗi kimanin saba'in da biyar zuwa ɗari, santimita, sannan a bar tazara tsakaninsu domin shuke-shuke su samu iska da ruwa mai kyau. Hanyar haƙowa. A yi amfani da ciyawa, garma ko injin noma domin ƙirƙirar riga mai kyau. A tabbata cewa, suna da tsawo domin hana ruwa wucewa. Na huɗu, shuka a kan riga. Bayan an kammala sai a shuka iri a saman riga domin inganta girbi da hana yawan ruwa tafiya ba tare da amfani ba. Amfanin yin riga shi nel yana taimakawa hanyoyin ruwa su riƙa tafiya yadda ya dace. Yana ƙarfafa tushen shuka domin su yi girma da kyau. Yana hana karkacewa ƙasa da rage illar ruwan sama mai yawa. Yana ƙara yawan girbi, kuma yana taimakawa wajen kare ƙasa daga gurɓacewa. Idan manoma suka bi wannan hanya, za su samu girbi mafi yawa, kuma mai inganci, mu ci gaba da yin noma da fasahohin zamani domin rage asara, kuma mu samu amfanin gona mai kyau kuma mai albarka. Na gode da sauraro.

Yadda a kasuwa bayan an kai abin gona ko ince bayan an yi girbi ke tafiya, idan manoma sun je siyar da amfanin gonar su domin samun riba da habaƙa tattalin arziki, yanayin kasuwa bayan girbi bayan an girbe amfanin gona kamar su masara, shinkafa, dawa, dankali da dai sauran su, za a kai kasuwa inda za a siyar akan rahusa mai kyau, muhimmancin abubuwan da ke faruwa a kasuwa, na farko za a tattauna farashi, manoma da ‘yan kasuwa sukan yi ciniki kan farashin kayan yadda zasu saida ko kuma ‘yan kasuwan za su siya, na biyu auna da cire kayan gona, ana auna amfanin gona domin siyarwa a buhuna ko kuma kontena, na uku masu siye da siyarwa, masu siyar da kayayyakin sukan yi ciniki da masu siyan kaya ‘yan kasuwa kenan domin rarraba su zuwa wajaje daban-daban, muhimmancin kasuwa bayan girbi yana ba manoma damar samun riba daga aikin da suka daɗe suna yi basu ci gajiyan shi, yana karfafa tattalin arzikin al’umma, yana bada damar wadatar abinci a cikin gari da ƙauyuka, yana taimakawa wajen kirkiran ayyuka ga matasa da mata, kasuwa bayan girbi tana da matuƙar muhimmanci ga manoma da rayuwan manoma idan aka samu farashi mai kyau da kasuwa mai kyau zai taimaka wajen cigaban noma da rage fatara, na gode.

Zan yi bayani kan yanda ake haɗa abinci mai daɗi da lafiya ta amfani da wake da abokadofee, wannan abinci yana da matuƙar amfani ga jiki saboda yana cike da protein, kitse mai kyau da sinadarai masu amfani. Amfanin wake da abokadofee, wake yana da protein dake gina jiki yana ba da ƙarfi da kuzari, abokadofee kuwa yana ɗauke da kitse mai kyau dake taimakawa lafitan zuciya da ƙara kuzari hakan yana da vitamin kamansu vitamin e da vitamin c dake kare fata da kuma garkuwan jiki. Yanda ake haɗa abinci da wake da abokadofee, na farko da farko a dafa wake har se ya yi taushi idan ana so za a iya ƙara albasa da attarugu domin ƙarin ɗanɗano, na biyu a tara abokadofee a yanka shi ƙanana, na uku a haɗa wake da abokado a cikin kwano za a iya ƙara me gishiri kaɗan da lemun tsami domin ƙarin ɗanɗano. Na huɗu za a iya cin shi da shinkafa, kosai ko a ci haka kawai. Amfanin wannan abinci yana ƙara ƙarfi da kuzari a jiki, yana taimakawa wajen lafiyan zuciya da hanta, yana cike da sinadarai dake ƙare fata da garkuwan jiki, yana da sauƙin haɗawa kuma yana da daɗi, wannan abinci yana da sauƙin samu kuma yana cike da sinadarai masu amfani, mu ci abinci mai lafiya domin samun ƙoshi lafiya da kuzari. Na gode.

Zan yi bayani kan yadda ake girbin dankali yadda ya kamata domin samun amfanin gona mai kyau kuma mai inganci, girbin dankali yana da matuƙar muhimmaci ga manoma domin yana ɗaya daga cikin kayan abinci masu daraja, lokacin girbin dankali ana girbin dankali bayan ya kai wani munzali wanda yawanci yana ɗaukan watanni uku zuwa huɗu bayan shuka, alamomin da ke nuna dankali ya shirya girbi sun haɗa da, bushewar ganyarsa, dankali zaka ga cikinsa yayi girma sosai fatan dankali tayi kauri kuma baya tsagewa da sauki, yadda ake girbin dankali, na farko za a fara da jingirta kasa ana haƙo shi da hankali da amfani da ababe kamar ciyawa ko fatanya kada a yanke domin kada a yanke ko a lalata dankali wajen hakowa, na biyu za a taro dankalin da hannu ko da fataya mai laushi, na uku a tsaftace dankalin ta hanyar girgiza shi domin cire kazanta amma kada a wanke shi da ruwa domin hakan na iya say a ruɓe da sauri, na huɗu a rarraba manya da kanana domin sauƙaƙa ajiye wajen ajiya da siyarwa, ajiya da amfanin dankali in za a ajiye dankali a wuri da babu ruwa kuma iska na yawo dan kada ya ruɓe, a guji barinsa a rana sosai domin hakan zai iya lalata shi, ana iya siyar da shi a kasuwa ko amfani da shi dan abinci kamar dankali mai gishiri cheefs ko fatan dankali, idan aka ɗebi dankali da kyau zai yi tsawan rai kuma zai kawo riba mai yawa ga manoma, mu cigaba da amfani da inganta hanyoyin noma domin inganta rayuwan mu, na gode.

Zan yi bayani kan yadda ake nika da haɗa manja daga kwakwan manja, wannan hanya ce da ake amfani da ita wajen samar da mai mai inganci da ake amfani da shi ayi girki da kasuwanci, matakan samar da manja ana samun manja daga kwakwan manja da aka girɓe daga bishiya daga bishiyar manja, bayan an tara su ana bin matakai kamar haka, na farko akwai tusa da wanke kwakwan manja domin cire kazanta, na biyu dafa kwakwan manja a cikin ruwa mai zafi domin yayi laushi, na uku nika kwakwan manjan da injin nika domin fitar da cikakken ruwan sa, yadda ake fitar da mai, na farko bayan an nika ana matse ruwan kwakwan manja domin a fitar da ruwan mai da kuma duk wani tarkace da ke kai, ana barin ruwan ya ragu, mai yana hawa sama yayin da sauran ruwan ke kasan kwano, na uku ana fitar da mai dake saman ruwan sannan a tace shi domin ya zama da tsafta, na hudu a ɗaura man a tukunya domin ya kara tsafta kuma ya rabu da ruwa gaba ɗaya, ajiya da amfanin manja, ana ajiye manja a cikin kwalba ko abubuwa mai tsafta, yana da amfani a girki kamar tuwo, miya, da shinkafa, yana da amfani a masana’ar tuka mai, haɗa sabulai da kayan kwaliya, ana siyar da shi a kasuwa don samun riba ga manoma da ‘yan kasuwa, manja yana da matuƙar muhimmanci a abinci, tattalin arziki, nesa da ingantacen hanya yana taimakawa wajen samar da mai me tsafta da kuma rage asara, na gode.

Na safe da farko za a wanke hannaye domin tsaftacewa da mahinmancin sa, sanann za a shirya kayan abinci kamar su kwai, tumatur, albasa da kuma magi, za a yanka albasa da tumatur cikin ƙanan domin su sa ɗan-ɗano da armashi a wannan abun da za a dafa. A yanzu zan sa sa kwanon zan sa soya a wuta wanda za a soya ƙosan sannan zan zuba mai ƙaɗan, idan ya yi zafi zan ƙara albasa da tumatur ɗan kaɗan; bayan an kamala haka za a nemo shayi ko biredi wanda za a iya haɗawa da shi. Wannan kuma kumallo ne me tsaƙi daga daga nan kuma bayan an kammala wannan ƙosai, se a samu kwano inda za a sa shi a ɗauko koko in kuma wasu kuma zai iya haɗawa da kwai, kumallo safe yana iya kasancewa kala-kala wasu za su sha koko da ƙosai, wasu za su sha tuwo miyan kuka, wasu kuma za su ci waina da miyan taushe da dai sauransu. Haka zalika shi karin kumallo yana akan yanayin ƙarfin kane kuma da yanayin da ka ɗauke shi masu kuɗi sosai za su iya cin kwai da shi, kaji da dai sauransu a haka ake karin kumallo. Na gode.

Uwa da yaronta, suna girkin abinci, akwai wata uwa da ke zaune a cikin kicin tare da ɗanta. Yaron yana kallan ta, yayin da take shirin girkin; girka abinci. Ta fara da wanke kayan lambu, kamar albasa, tumatir da tattasai, se ta ɗauki wuƙa tana yanka kayan lambu a kan faranti, yaron yana ta kallon ta. Bayan ta gama yanka kayan lambu, ta kunna murhu sannan ta ɗakko tukunya ta zuba mai a ciki, da zarar mai ya yi zafi, sai ta ziba albasa tana juyawa da cokali, tana dafa abinci tana koya wa ɗanta yadda girki yake. Yaron yana taya ta da juyawa a cikin tukunya, uwassa ta yi zugun tana cewa, idan kana son zama namiji me amfani, se ka koyi girki, yaron ya yi dariya, yana jin daɗin temaka wa mahaifiyassa. A ƙarshe, bayan mintina kaɗan, abincin ya fara ƙamshi sosai, uwa ta zuba ma ɗanta, ya ci, ya ji daɗi, sannan yana ta dariya yana cewa mama, na gode. Bayan an kammala haka ne, bayan an kammala cin abinci, wannan ɗan nata ya zo ya ce mama, ina so in ɗau wa’yannan abubuwan da am, kwanayen da muka ci abinci in je in wanke, dan saboda in samu albarka, na san nan gaba, na san in na haifa, akwai mai mini. A haka, a haka dai, uwa ta ji daɗi, ta sa mai albarka, na gode da sauraro.

Ba abinci ga rago, yadda ake shuka. To shin dasa shuka shi ne; Na farko za ka shirya ƙasa, wannan yana haɗa da yin taki ko kuma sassauta ƙasa, saka takin zamani ko na gargajiya, da kuma cire duk wani ciyayi ko datti dake cikin ƙasa. Na biyu, zaɓi lokacin da ya dace dan, don dashi, ko wane shuka yana da lokacin da yafi dacewa dashi don girma, don haka yana da kyau ka san lokacin da ya kamata ka dasa shuka da kake so. Na uku, dasa shuki ko iri, wannan ua ƙunshi tono rami ko kuma yin layi don saka iri acikin ƙasa da kuma rufe shi acikin ƙasa. Na huɗu, shayarwa; shuki dai irinsu suna buƙatar shayarwa akai-akai don su yi tsiro kuma su yi girma a basu ruwa sosai. Na biyar kula da shuka wannan ya haɗa da cire ciyayi, saka taki da kuma kare shuka daga ƙwari da cututtuka. Matakai da dabaru na dasa shuka na iya bambanta dangana, nau’in shuka, yanayin ƙasa da kuma albarkatun da ake da su. Amma wannan su ne matakai na asali da kowa zai iya bi, idan ka bi wannan matakan insha Allahu za ka samu kyakkyawan sakamako a shukakka. Kuma kar ka manta noma abu ne mai albarka kuma yana da kyau mutum ya koyi sana’ar noma.

Itacen dabino, itacen dabino itace ne mai tsayi mai ganye, mai laushi, ana samun su a yankuna masu zafi da bushewa. Itacen dabino yana da matuƙar amfani domin ana amfani da shi wajen yin kayayyaki da kuma kamar su gini. Ana amfani da itacen dabino wajen gini na gidaje da rumfuna da sauran gine-gine. Kayan aiki, ana yin kayan aiki kamar su igiya, kwandina da sauransu da itacen dabino. Manoma, manoma na amfani da itacen dabino wajen yin shinge a gonakinsu. ‘Ya’yan dabino ‘ya’yan itace ne masu daɗi da gina jiki, suna da matuƙar amfani ga jiki domin suna ɗauke da sinadarai masu yawa kamarsu vitamin. Dabino yana ɗauke da vitamin da dama kamar su vitamin A, vitamin B da vitamin C. Ma’adanai, dabino yana ɗauke da ma’adanai kamarsu potassium, magnesium da iron. Akwai fiba, dabino yana da fiba mai yawa wanda ke taimakawa wajen narkewa. Ana cin dabino a matsayin abinci mai gina jiki, kuma ana amfani da shi wajen yin wasu abubuwa kamar su kunun dabino; kunun dabino abinci ne mai daɗi da ake yi da dabino da sauran kayan abinci, biskit da kek, ana amfani da dabino wajen yin biskit da kek, jam, ana yin dabino, ana jam daga dabino. Dabino yana da matuƙar mahimmanci a addinin musulunci kuma ana cin sa a lokacin azumi. Itacen dabino, ‘ya’yan dabino suna da matuƙar amfani ga al’ummar Hausa kuma suna da matsayi na musamman acikin al’adunsu.

Noman dundun-na-falma ce. Shi wannan noma yana da matuƙar amfani da albarka, musamman a arewacin Najeriya, ana amfani da shi wajen sarrafa abinci. Shi wannan noma, noma ne wanda ake yin shi, da zaran anyi shuka za a baza mai taki a sa mai ruwa sosai inda ya kamata. Kuma ana iya yin noman shi a kusa fadama saboda ya samu waje mai sanyi, bayan an ciro shi daga ƙasa za a zo a kai shi waje mai kyau wanda za a busar da shi sannan a zo a sarrafa shi. Shi dai wannan noman dundun-na-falma yana da amfani sosai kuma yana kawo ma matasa aiki sosai, shiyasa za ka ga shi noma shi tushen arziƙi ne, kuma shi noman dundun-na-falma noma ne wanda yake da arziƙi sosai manoma suna samu karɓuwa, suna samun kasuwa sosai, shiyasa za ka ga yawancin manoma na wannan noma na noman dundun-na-falma. A haka za ka ga matasa sun je wannan gona don su yi ƙwadugo su samu wannan aiki, bayan sun ɗauko za a zo a sarrafa shi sannan a haɗa shi a sa shi a buhu sannan a kai shi cikin kasuwa. Wasu kuma bayan nan daga gona za su kai shi ma'ajiya ko su kai shi gida. Yawancin manoma za su iya kiran 'yan kasuwa su siya wannan ƙwayar dundun-na-falma sannan a basu kuɗinsu don su ci riban abin da suka noma. A haka ne ake noman dundun-na-falma.

Yadda ake yin manja. Shi dai manja bayan an yi shukan shi yana ɗaukan lokaci sosai kafin ya girma. To shi manja sai ya zama babban bishiya kafin a fara cire sa. Da farko dai za a zo a shirya ƙasa bayan an shirya ƙasa, za a zo a yi, a yi yadda za a sassaka wa'innan bishiyan wanda zai fito, shukan wanda zai zama na bishiyan manja. Bayan an yi haka, za a tabbatar da cewa an sa mai abubuwan da ya kamata, sinadarai, su taaki da kuma ba shi ruwa mai kyau, za a samar mai waje ne mai kyau wanda shi bishiya ne wacce ba a haɗa shi da wata shuka, wata shukoki a haɗe, in ba haka ba zai kawo cikas. Bayan anyi wannan za a cigaba da yin noma ana kula da su har sun girma, bayan sun girma za a dinga tsaftace su, kar ya zo a sa su a waje mai duwatsu ko kuma wani abu, za a dinga masu feshi mai kyau. Bayan anyi wannan, za a zo a yi girbi, bayan anyi girbi, za a zo a sa shi, a shanya shi, a zo sa shi a inji a sarrafa shi, sannan ina so a tsaftace shi duk wani cuta da yake ciki a ciccire, in ba haka ba zai iya kawo wani matsala sosai ga wannan. Za a tabbatar da cewa shi wannan manja ya fito ya yi kyau, sannan a saida shi a kai shi kasuwa, in ba haka ba za a samun duwatsu da wasu abubuwa wanda zai iya kawo cunkoso ko kuma ya kawo illa ga wanda za su yi amfani da wannan manja a abinci. Shi dai manja ana yin abinci da shi kamar su shinkafa da miyan tuwo da dai sauransu.

Yadda ake, matakan da ake bi wajen sarrafa manja. Da farko bayan an girbe wannan manja daga gona an kawo shi gida, da farko dai za a tsaftace shi, sai a tabbatar da cewa duk wani tsakuwa ko wani abu dake cikin shi, za a fitar da shi. Daga nan za a zo a yi niƙa, bayan an niƙa, za a tabbatar da cewa shima an tace shi yadda ya kamata, babu wani abu da zai kawo cunkoso acikin shi. Bayan anyi wannan, za a tabbatar da cewa an samu waje mai kyau, inda za a zuba shi saboda ba zai, inda akwai wani matsala ko kuma kwano wanda akwai ƙwari ko wani cututtuka ko kuma wasu duwatsu wanda zai iya kawo wasu matsala. Za a tsaftace shi a waje mai kyau, inda ba zai kawo duk wani matsala ba, bayan anyi haka za a tsarkake shi, ayi ta tace shi ayi ta tace shi har sai ya zama mai kyau, daga nan sai a kai shi kasuwa. Bayan anyi wannan kenan, za a sa shi a jarka wasu kuma a sa shi acikin kwano, wasu kuma za a sa shi acikin durom-durom, wanda daga nan za a kai shi kamfanika, wasu kuma za su ajiye shi ana gwada wa ana sissiya, masu siya a jarkoki wasu suna siya a durom-durom don su je su saida ma wasu. Noman manja akwai albarka kuma yana taimakawa sosai wajen yin abinci irin kamar su shinkafa da dai sauransu. Shi dai manja wani sinadari ne wanda ake abinci da shi, yana sa abinci ya yi daɗi, sannan kuma in ba manja ba zai, abinci za ka ga sai a hankali, to shiyasa shi manja yana da kyau.

Gwabda wasu itatuwa ne wanda za ka ga jikinsu kamar 'ya'yan zinare. Shi gwabda yana da amfani sosai saboda yana gina jiki, yana da su bitamin, kamar su bitamin C da dai sauransu. Shi wannan ana samun shi ne a jikin shi bishiyan gwabda. Shi bishiyan gwabda ana shuka shi ne a waje mai kyau inda zai yi girma sannan har ya fara wannan gwabda, kuma yana ɗaukan shekaru kafin ya yi haka. Amma da zaran ya fara za ka ga shi yana girma sosai kuma yana da, yana yin 'ya'ya sosai da wanda daga baya za a saida shi a kasuwa. Wasu kuma suna sa gwabda a gidan gona ko kuma acikin gidansu, inda wanda suke da filayen sosai, saboda shi gwabda bishiyan babba ne wanda za ka ga tana cin mamaye waje. To shiyasa inda ake yin gwabda gidan gona ne babba, wacce yana da space, yana da waje mai kyau wanda zai yi girma ka ga ya tashi. Shi gwabda yana gina jiki kuma yana ƙara lafiya sosai, shiyasa za ka ga mutane dayawa suna yawan amfani da shi. To gwabda, ita itatuwa nan, itatuwa ce mai albarka kuma manoma da suke yin noma ta suna samun arziƙi sosai, saboda abu ne wanda yana da daɗi kuna yana ƙara lafiya. To shiyasa ana tabbatar da cewa manoma ya yi wannan noma saboda yanayin da ake amfanuwa da shi, to shi yasa a ko da yaushe za ka ga manoma suna yawan yin noma da, saboda akwai arziƙi da kuma albarka a cikinsa.

Yacce ake fere rogo, shi dai rogo bayan an shuka shi. Zai yi girma za a sa shi a wuri inda yakamata, sannan dama shi rogo ana sa shi ne a cikin ƙasa. Bayan an sa shi a cikin ƙasa ya girma, za a zo a girbo shi a cikin wannan ƙasa a fito da shi. Sannan bayan an yi wannan za a wanke shi a zo a yayyanka shi, bayan an yayyanka shi za a fere shi a sa shi yadda yakamata. Daga nan za a zo a sa shi a cikin buhu, a kai shi kasuwa ko kuma a kai shi ma’ajiya,. Wasu suna kai abin su can ma’ajiya ne ko kuma su kai shi gida aci da su da iyalansu, wasu kuma za ka ga sun ɗauko wanda zai saya wannan rogo a kai shi can kasuwa. Wasu daga nan kuma za su ajiye shi a cikin ma’ajiyarsu kusa da gonansu. Yawancin mutane manoma dai, su sun fi yin amfani da shi, su kai shi gida don ya sama waje yadda yakamata. Kuma shi rogo ana sa shi a waje mai kyau ne waje inda ba wasu duwatsu ko kuma cututtuka inda zai iya kawo matsala, kuma shi rogo yawanci ana fere shi ana yayyanka shi ne, tun lokacin da yake a gona in bah aka ba, za ka ga wasu rogon sun hahhɗu a waje ɗaya ba yacca za a raba su. Shi ya sa tun a gona kafin a sa su a buhu ake rarrraba su, ake sassa su yadda yakamata. A haka za ai ta yi har sai ka ga an cimma, an kamala yin wannan aiki na wannan rogo. Su wasu manoman kuma za ka ga sun sa abin su a babban rauga, inda daga nan ne za a kai shi can gida sanan a basshi, ko a sa shi a waje mai faɗi sannan sai a fara yankan sa. Wasu kuma sun fi yi a cikin wannan gona. Ta tabbatar da cewa bayan wajen haƙo wannan rogo za a haƙo shi a hankali in ba haka ba za a yayyanka, sannan a sami matsala inda ba zai yi auki ba kuma ba za a sayar da shi a kasuwa ba, sai dai a ci a gida, shi ya sa idan za a ai wannan ake tabbatar da an yi shi da kyau.

Kala-kalan abinci da ake ci a kumallo, shi dai abincin kulammlo yana kasancewa kala=kala ne, akwai ƙosai, akwai su akkara dea dai sauransu. Wasu ma suna karyawa da tuwo da miyan kuka, amma yawanci an fi shan shayi da biredi, wasu kuma koko, koko da ƙosai, wasu kuma za su yi shinkafansu da miya amma yawanci shi karin kulammlo ana yin shi ne da koko da ƙosai, wasu kuma suna yin shi da waina, kala-kalan dai mutane. Shi dai karin kumallo da in an tashi da safe za a yi tunanin mai za a ci, wasu kuma dama sun rigaya sun rubuta ga abin da za su dinga ci kowane na safe, har ya juwa na kwana bakawi. Wasu da farko za su ɗauko za su dafa ruwan shayinsu, su sa kayayykin shayi sannan, su haɗa kayan shayin nan da biredi sannan su fara ci. wasukuma suna yi har da cake da dai sauransu. Shi karin kumallo shi ne abu na farko da mutum, bayan ya yi abubuwan da yakamata a ibadansa shi zai fara yi, saboda shi ne zai sami kuzari ya je wurin aiki in ba haka ba, in bai ci abinci ba za a iya samun matsala kuma zai iya samun uucer. Shi ya sa ake tabbatar cewa idan mutun zai yi karin kumallo, ya yi kari mai kayu kuma ya tabba ya samu abu mai kayu da zai ƙara mai lafiya. Yawancin mutane suna yin karin kumallo ne da abin da zai ƙara ma su lafiya, ya kuma ƙosad da su kuma zai tamake su, wasu kuma suna karin kumallo ne don su samu su ci abinci yanda za su samu dai sui rayuwa. Shi karin kumallo abu ne mai, wanda idan ba ka yi ba zai iya kawo maka abubuwan da bai kamata ba, za ka iya faɗi, za ka iya kuma iya kin yin aikin saboda ba ka da ƙarfi Shi abici a rayuwa, dole rayuwa da shi, ba za ka iya rayuwa ba abinci ba. kumallo yana da kyau in ba kai kumallo mai kyau ba, zai iya kawo ma cinkoso a cikin aikinka. Shi kumallo kala-kala ne, akwai wanda za ka ga sin yi kumallo da abubuwa daban-daban, wasu ma suna yi da kaji, wasu suna yi da namomi naman sa da dai sauran su.

Yadda ake yin kumallo, za ka ga yawancin mutane suna yin karyawa da koko, wasu kuma da shayi wasu da shinkafa har da kaza. Yana yana dai yuwuwa a yanayin ƙarfin mutum,, za ka gasu suna yin kumallon nasu mai kyau, wasu kuma za ka ga yanayin ƙarfinsu za ka ga suka yi, wasu za su iya yin kumullo da, kaza da shinkafa wasu za su yi da tuwo da miyan kuka. asu za su yi da biredi da shayi, wasu za su yi da waina, wasu da ɗanwake da dai sauransu. Shi karin kumallo si ne abu na farko da ake yi idan mutun ya tashi da safe. Wasu z aka ga sun yi karin kumallo da sassafe da sun tashi. Saboda za su je aiki, in kaman a ƙauye ne za ka ga, yawanci sun fi yin karin kumallo su ne da tuwo min kuka ko kuma tuwo miyan kuɓewa, saboda shi tuwa yana ƙara lafiya, yana ƙara ƙarfi sosai. A haka ne z aka ga sun tashi sun yi wannan sun tuƙa wannan tuwo nasu, yawanci su birane su sun fi yin kumallo da da shin da shayi da biredi, wasu kuma da cake da dai sauransu. Shi karin kumallo yana kyau saboda yana ƙara ƙarfi kuma yana, z aka tashi a cikin ƙoshin lafiya. Shi karin kumallo abu ne mai kyau. Wanda da shi ne za la yi ka ji ka tashi da ƙarfi, ka je ka yi aikin yadda yakamata. In ba kai karin kumallo ba, za ka ga ba ka sami yadda yakamata aikin da yakamata ba.

Tabki wani ƙaramin abu ne wanda ake samun shi a wajaje daban-daban yana iya kasancewa na halitta ko kuma ɗan adam ya gina. Yawanci ana samun tabkuna a ƙauyuka, filayen noma da wuraren shaƙatawa. Muhimmancin tabki na farko akwai ana amfani da shi ta wajen ajiye ruwa. Aikin san a farko shi ne za a ajiye ruwa musamman loacin damuna ko kuma aamfanin dabbobi don su sha, noman rani da ma amfani na yau da kullum. Na biyu rayuwan halittu, yana zama, yana zama wajen matsuguni ga kifi, kwaɗi da wasu ƙananan halittu masu muhimmanci ga yanayi. Na uku inganta muhalli, yana taimakawa wajen hana ambaliya da kuma inganta yanayin ƙasa ta hanyar shayar da ƙasa da hana zaizayar ƙasa. Na huɗu amfanin noma, akwai kwanakin da suke dogaro da tabki don ban ruwa musamman a lokacin rani. Bambancin Tabki da Tapki: tabki da tafki, tabki ta fi girma kuma yana iya haɗawa da koguna ko tekuna. Tafki ya kan kasance ƙarami ba tare da wani ruwa mai gudana ba kuma, kuma galibi yana cikin ƙananan wurare ne. Tafki yana da matuƙar muhimmanci ga rayuwar jama’a, dabbobi da kuma yanayi gaba ɗaya. Wannan shine ɗan taƙaitaccen bayani akan tabki da amfanin sa.

post harvest sorting, wannan shi ake cewa tsaftace amfannin gona bayan girbi., Tsaftace amfannin gona bayan girbi yana da muhimmanci so:sai wajen tabbatar da ingancin amfannin gona, da rage asarar kayayyaki kafin su isa kasuwa. Wannan tsari yana nufin raba amfannin gona bisa ga inganci, girma, launi da kuma tsaftarsu. Matakan tsaftace amfannin gona bayan girbi. Na farko akwai rarrabewa, a wannan mataki ana ware amfannin gona masu kyau daga wa’yinda ba su dace ba misali a lokacin tsaftace tumatur za a cire wanda suka ɓaci ko suka lalace. Na biyu tsaftacewa, bayan rarrabewa ana wanke amfannin gona don ʧire ƙura yashi da sauran dattin dake manne. Na uku ajiye kayayyaki, bayan tsaftacewa ana ajiye amfannin gona a wuraren da suka dace don su daɗe ba tare da lalacewa ba. muhimmancin tsaftace amfannin gona bayan girbi yana da matuƙar amfanni. Na farko yana rage asar bayan girbi. Yana ƙara inganci da farashi a kasuwa, yana taimakawa wajen tabbatar da cewa abinci ya kasance mai lafiya da tsafta ga masu amfani. Misali idan ana tsaftace masara ko shikafa bayan girbi girbi za a raba wa’yanda suka lalace cire dattin sannan a ajiye su yanda zasu daɗe ba tare da lalacewa ba. Thank you mun gode.

Wannan shi ake kira shuke-shuke ko ƙananun tsirrai. A Hausa, su ne ƙananun tsirran da ke fitowa daga iri bayan an shuka su. Waɗannan ƙananun shuke-shuken suna da matuƙar muhimmanci. a aikin noma saboda suna ba da damar kula da tsirrai tun daga farko. Wanda ke taimakawa wajen samun girbi mai kyau da rage asarar iri. Muhimmancin ƙananun shuke-shuke: Na farko akwai ingantaccen girbi, ta hanyar fara shuka iri a wurin da aka tanada. musamman don samun ƙananun shuke-shuke. Manoma na iya zaɓar mafi kyawun tsirrai Don dasa su a gona wanda ke ƙara yawan amfanin gona. Na biyu, rage asarar iri. Shuka iri kai tsaye a gona na iya haifar da asara sakamakon rashin tsiro ko lalacewa. amfani da ƙananun shuke-shuke yana taimakawa wajen tabbatar da cewa tsirrai tsantsa kafin a dasa su a gona. Na uku: Kula da lafiyar tsirrai. A cikin maatkin ƙananun shuke-shuke, yana yana fin sauƙi a kula da tsirrai, daga cututtuka da ƙwari wanda ake tabbatar da lafiyar tsirrai kafin a dasa su a gona. Shi ya sa yana da kyau a sa maganinsu don ka da wannan cututtuka ya kama su. Nau'ikan ƙananun shuke-shuke: Na farko na amfanin gona. waɗannan su ne ƙananun shuke-shuke na tsirrai kamar su shinkafa, masara, da gyaɗa. Wanda ake nomawa don samar da abinci, ko kayan masarufi. Na biyu, na kayan lambu. Ƙananun shuke-shuke na kayan lambu kamar tumatir, albasa kuɓewa da latas. waɗanda ake nomawa don amfanin gida, da kasuwanci. Na itatuwa: ƴaƴan itatuwa Waɗannan sune ƙananun shuke-shuke na itatuwa kamar mangwaro, gwanda, ayaba, da lemu. Waɗanda ake nomawa don samar da ƴaƴan itatuwa. Yadda ake samun ƙananun shuke-shuke ana samun ƙananun shuke-shuke ta hanyoyi daban-daban. ciki har da: shuka iri a cikin kwantena. Ana shuka iri a cikin ƙananun tukwane ko kwantena na musamman. tare da amfani da ƙasa mai kyau da taki. Sannan a ba su ruwa yadda ya kamata. Amfani da fasahar zamani. Wasu manoman suna amfani da fasahohin zamani kamar su "Green House" ko kuma "Nursery" don samar da ƙananun shuke-shuke a cikin yanayi mai sabawa wanda ke ba da damar samun tsirrai masu ƙarfi da lafiya. Kulawa da ƙananun shuke-shuke, Don tabbatar da cewa ƙananun shuke-shuke sun girma cikin ƙoshin lafiaya, yana da muhimmanci a ba su ruwa a kai a kai. Ruwa yana da matuƙar muhimmanci, ga cigaban ƙananun shuke-shuke. Ya kamata a ba su ruwa yadda ya kamata, ba tare da ya yi yawa ko kaɗan ba. Kare su daga ƙwari, da kuma cututtuka. Ana buƙatar lura da alamonin cututtuka ko ƙwari, sannan a ɗauki matakan da suka dace don magance su. Kamar amfani da magungunan, kashe ƙwari na halitta. Dasa su a wuri mai dacewa: Bayan ƙananun shuke-shuke sun isa girman, da ya dace, ya kamata a dasa su a gona ko lambu. A wurin da ke da isasshen hasken rana da iska mai kyau. Ƙananun shuke-shuke suna taka muhimmiyar rawa a aikin, musamman wajen tabbatar da samun tsirrai masu ƙarfi da lafiya. Wanda ke kaiwa ga girbi mai kyau. Ta hanyar kula da ƙananun shuke-shuke tun daga farko Manoma na iya samun nasara a harkar noma da kuma inganta samar da abinci a cikin al'umma. sannan kuma a sama ribar abin da aka shuka. Shi ya sa yana da kyau, a dinga kula da su da kyau.

A cikin noma tsara shuka ƙananun tsarai yana da matuƙar muhimmanci don tabbatar da cewa tsirai sun girma cikin ƙoshin lafiya kuma suna ba da amfanin gona mai yawa ga yadda ake tsara shimfilar ƙananun shuke-shuke, na farko zaɓin wuri mai dacewa, na farko za ka sami issashen hasken rana, zaɓi wurin da yake samin hasken rana na tsawon sa'o'i shida zuwa takwas a kullum. Kyan Ƙasa: Ƙasa mai laushi da wadataccen sinadaran abinci, tana taimakawa wajen girman ƙananan shuke-shuke cikin sauri. Na biyu, akwai Shirya Ƙ asa: tsaftace wurin, cire ciyawa da duwatsu daga wurin da za a wannan ƙananun shuke-shuke. Gyarawa da Taki: Ƙara taki, na gargajiya ko na zamani, don ya ƙara albarkar ƙasa. Na Uku. Tsara shukar ƙananan Shuke-shuke: Nisa tsakanin layuka yana da kyau a a bar tazara mai nisa santimita talatin (30cm) zuwa arba'in da biyar (45cm) tsakanin kowanne layi na ƙananan shuke-shuke. Nisa tsakanin kananan tsirai, a bar tazara mai nisan nisan santimita sha biyar zuwa ashirin (15-20cm) tsakanin kowanne tsiro, dan gane da yanayi shuka. Na Hudu. Dabarun Shuka: Shuka a layuka ma dai dai ci, yi amfani da igiya ko sanduna don tabbatar da cewa layukan shuka suna ma dai dai ci, wannan zai sauƙaƙa kula tsirai da kuma yin girbi. Zurfin Shuka: Shuka iri a zurfin da ya dace yawanci sanitimita ɗaya zuwa biyu (1-2cm) don ba da damar tsiro cikin sauki. Na Biayar. Kulawa da Ƙananun Shuke-shuke: Ba da Ruwa: Bayan shuka yana da muhimmanci a dinga ba ruwa sosai sannan a ci gaba da ba da ruwa akai-akai musamman a kwanakin farko da ak dasa su. Kare Tsirare daga Ƙwari da Cututtuka: Yi amfani da hanyo yin kare tsirori daga daga ƙwari da cututtuka kamar amfani da magunguna kashe ƙwarin da cuta. Takin Gida: Yana da kyau ka dinga sa takin gida mai gina jiki lokacin da aka shka wannan abu suka fara girma don ƙarfafa su, saboda shi takin gida yana da amfani sosai. Na Shida. Canja Waje: Lokacin dashe a gona lokacin da ƙananun shuke-shuke suka kai tsayi har wajen santimita goma zuwa sha biyar (10-15cm) ko kuma sun sami waje waje zama mai ƙarfi a dasa su a babbar gona tare da kula tazarar tazarar da ya dace. Dasawa da kulawa: Lokacin da aka sa wa ɗannan ƙananan shuke-shuke ayi a hanakali ka da a lalata tushen su, sannan a ba su ruwa sosai bayan dasawa don su sami lafiya. Tsara shimfiɗa ƙananun shuke-shuke yadda ya kamata yana taimakawa wajen samun tsirarai masu ƙarfi da lafiya wanda ke kaiwa ga girbi mai albarka da inganci da kuma a samu ribar abun da aka dasa.

Za mu yi magana akan wani abu mai matuƙar muhimmanci ba da abinci na gargajiya ga abokan arjiƙi ko kuma hidimtawa al'umma da abincin gargajiya wannan abu yana da amfani sosai wajen haɗa zuƙata, raya a al'ada da kuma girmama juna. Idan muka ce abincin gargajiya muna nufin irin abincin da ya fito da ga al'ummarmu, kamar tuwon dawa da miyan kuka, tuwo da miyan waken suya, fura da nono, kunu, ɗan wake, ko kuma suya. Waɗan nan abinci ne da suka samo asali daga ahrshenmu da al'adarmu, kuma suna da matuƙar mahimmanci wajen nuna wayar wa kai da girmanta tarihi. yanzu idan mutum ya tara abokansa ko ko kuwa al'umma guda aya shirya irin wannan abinci domin hidimta musu, to hakan na nuna karanci da nuna ƙauna wannan hidimar na ƙarfafa zumunci, tana ƙarawa juna soyayya kuma tana koya mana yadda ake sadaukarwa. Ko wannan hoto za'a ga yanayin da farin ciki kowa ya zauna za'a bashi kumallin safe. Misali, idan ina da wani taro ko buki kamar suna, yaye, koma taron sada zumunta idan aka kawo wannan abinci na gargajiya sai ka ga kowa yana jin daɗin haɗuwa, wannan ba wai kawai cika ciki bane kawai, a'a yana nuna asalinmu da yadda kmuke darajanta junanmu. Hakiki wani lokaci, waɗannan nau'in abinci yana haifar da tattaunawa, kai, wannan kunun irin na Gombe ne fa, kai, wannan shinkafar irin ta Kano ne, wani kuma yace, a'a haka, akeyi haka akeyin shi a Katsina, wannan yana ƙarfafa fahimta da bambancin al'adu. A ƙarshe dai, hidimtawa, a hidimtawa abokan arziki, da abincin gargajiya wani nau'ine na hidimtawa al'umma mai cike da ƙauna, da fahimta. Ya na nuna cewa muna da tarihi muna da al'ada, kuma muna da soyayya a zuƙatanmu. Don haka mu ci gaba da darajanta abinci mu na gargajiya, mu riƙa rabashi da abokanmu, maƙwabtanmu, domin hakan na daga cikin jinshiƙan zaman lafiya da haɗin kai, a haka za ka ga mutane suna samun haɗuwan haɗa kansu da kuma girmama junansu, a haka ne za ka ana haɗin kai ba tare da nuna bambanci ba ko kuma faɗace-fadace. Cin abincin gargajiya yana da amfani sosai kuma yana ƙara kuzari da lafiya sosai-sosai

Za mu yi magana akan wani abu mai matuƙar muhimmanci ba da abinci na gargajiya ga abokan arjiƙi ko kuma hidimtawa al'umma da abincin gargajiya wannan abu yana da amfani sosai wajen haɗa zuƙata, raya a al'ada da kuma girmama juna. Idan muka ce abincin gargajiya muna nufin irin abincin da ya fito da ga al'ummarmu, kamar tuwon dawa da miyan kuka, tuwo da miyan waken suya, fura da nono, kunu, ɗan wake, ko kuma suya. Waɗan nan abinci ne da suka samo asali daga ahrshenmu da al'adarmu, kuma suna da matuƙar mahimmanci wajen nuna wayar wa kai da girmanta tariji yanzu idan mutum ya tara abokansa ko kuwa al'umma guda ya shirya irin wannan abinci, domin hidimta musu hakan na nuna karamci da ƙauna wannan hidimar tana ƙarfafa zumunci, tan ƙara juna soyayya kuma tana koya mana yadda ake sadakarawa ko wannan hoto za a ga yanayin da farin ciki kowa ya zauna za'a bashi kumallin safe, misali idan ina da wani taro ko buki, kamar suna, yaye koma taron sada zumunta, idan aka kawo irin wannan abinci na gargajiya sai ka ga kowa na jin daɗin haɗuwa, wannan ba wai cika ciki bane a'a yana nuna asalin mu da yadda muke daraja junanmu. hakika wani lokaci waɗannan nau'in abinci yana haifar da tattaunawa, kai, wannan kunun irin na Gombe ne fa, kai wannan shinkafar irin na Kano ne, wani kuma ya ce a'a haka akeyin shi a Katsina. wannan yana ƙarfafa fahimta da bambancin al'adu. Na ƙarshe dai shidimtawa a hidimtawa abokan arziki da abincin gargajiya, wani nau'i ne na gina al'umma mai cike da ƙauna da fahimta. Yana nuna cewa muna da tarihi, muna da al'ada kuma muna da soyayyar a zukatanmu. Don haka mu ci gaba da daraja abincin mu na gargajiya. Mu riƙa raba shi da abokanmu, maƙwabtanmu, domin hakan na cikin jishiƙan zaman lafiya da haɗin kai ta haka za ka ga mutane suna samun haɗuwan haɗa kansu da kuma mutunta junansu, a haka ne za ga haɗin kai ba tare da nuna bambanci ba, ko kuma faɗace-faɗace. Cin abincin gargajiya yana da amfani sosai kuma yana ƙara kuzari da lafiya sosai-sosai.

zamu yi magana kan wani abu da ke da matukar muhimmanci shima a rayuwarmu hidimtawa iyali da abinci maikyau wannan abun yana da matukar muhimmanci domin yana nuna kauna da kulawa ga wa yanda muka fi so a duniyar nan iyalu nan mu idan mukace abinci maikyau muna nufin abinci wanda ke dauke da lafiya inganci kuma yana dauke da sinadarai da jiki ke bukata wannan kawai ba ya na nufin abinci mai dadi ba harma yana abinci da zai karfafa lafiya da kuma kara gina jiki misali hadin abinci kamar tuwon shinkafa da miyan nama fura da nono ko kuma abinci da aka hada daga kayan lambu da gayyayaki yana da muhimmanci wajen wajen inganta lafiyar jiki da kwakwalwa shiyasa yana da kyau mutum ya dinga cin abinci mai kyau kuma ya kara kuzari iya hidima da abinci maikyau ga iyali yana nuna kulawa da kauna musamman da iyaye da suke aiki tukuru wajen ganin cewa kowa ya jindadin abincin da aka shirya idan aka kawo abinci mai kyau wa iyali yana sa kowa jindadin haduwa da juna kowa yana murmushi yana fara'a abinci ba kawai yana sa mutum ya cika ciki ba yana kuma karfafa zumunci tsakanin dangi ya na temaka wa wajen samun zaman lafiya a gida da kuma kyakkyawan hulda tsakanin iyali a lokacin da iyali suka taru akan teburin cin abinci wannna yana zama hanya ta gina dan gan taka maikyau yana zama lokaci mai dadi wanda ake tattaunawa jin dadin juna da kuma ganin cewa duk wanda aka bawa abinci yana cikin walwala wani lokaci yana karfafa hadin kai acikin iyali kuma yana koyawa yara muhimmancin raba abinci da juna har ila yau iya hidima da abinci mai kyau yana koyawa yara yadda ake kula da lafiya da muhimmancin abinci mai gina jiki wannan yana temaka wa wajen koyar dasu inganta dabi'u da cin abinci mai kyau tun suna kana na a karshe hidimtawa iyali da iyali akan samun suci abinci maikyau yana daga cikin hanyoyin gina kyakkyawan gida da ingantaciyar al'umma yana tabbatar cewa ko wani mutum yana jin cewa yana da daraja kuma yana da muhimmanci acikin iyali don haka mu tabbatar cewa kowa ni lokacin da muke damar hidimtar iyali zamu hidimtawa iyali mu basu abinci maikyau da zai gina jikinsu da kwakwalwarsu a haka za'a ci gaba da hada kai kuma zaka gida suna cikin lafiya nagode da sauraro

zamu yi magana akan daya daga cikin dabbobi da ake samu cikin yanayi na dabi'a wato tsutsumi ko gandun rijiya tsutsumi yana daya daga cikin dabbobi masu kyawawa halaye dasu ke zaune acikin muhalli su na dabi'a tsutsumi yana rayuwa cikin manyan wurare masu damshi kamar gandun rijiya wanda waje akwai sanyi dazuzzuka ko wajen da akwai ruwa masu yawa wannan saboda tsutsumi yana bukatar waje mai damshi da dan gajeren zafi domin jin dadin sa shi tsutsumi yana amfani da kallon jikin sa da aka fi sani da qwai domin hana bushewa ko shan zafi mai yawa daga rana acikin tsutsumin shi yana chanza wani acikin kasa ko tsakanin gayyanyaki da ciyayi tsutsumi yana cikin gayyayaki da kayan lambu inda yana son waje me dan sanyi da kuma rana kadan yana anfani da kwayar salo da'ake kira mushrum don cire sinadarin da ke cikin ganyayyaki domin samun abinci wannan yana temakawa wajen inganta lafiyar kasa saboda tsutsumi yana temaka wa wajen narkar da ganyayyaki da kuma anfani dasu acikin tsutsumi akwai abubuwa da ke temaka wa wajen kiyaye lafiyarsa lokacin da yanayin yana zafi ko kuma akwai hare-hare daga kyanwa ko wasu dabbobi zasu iya kasheshi ko su jimasa ciwo tsutsumi yana shiga cikin konkolin dazai iya samar da shi ta hanyar rufa kansa da kwayar da ke jikin sa wannan yana kareshi daga tsananin yanayi ko kuma hadari dabbobi da zasu iya cinye shi kamar irin su kyanwa bugu da kari tsutsumi yana taka muhimmiyar rawa wajen karkatar da ruwa acikin kasa wanda hakan yana temaka wa wajen rike da kuma kare barke war kasa da ga kowani irin hadari ta hanyar cin ganyayyakin da shuka tsutsumi yana temaka wajen samun sabbin shuke shuke da kuma kyautata muhalli a karshe tsutsumi yana daga cikin dabbobi samu muhimmanci acikin yana yin da su ke zaune yana dauke da daraja acikin al'adunmu idan wasu lotuka ake anfani da shi a matsayin abinci ko kuma kayan adon gida saboda haka yaka mata mu kiyaye muhallinsu da kuma tabbatar da cewa suna samun damar yin rayuwa cikin tsari da walwala shide tsutsumi yana so yasamu waje ne mai kyau inda baza a iya samun wani matsala ba ko wata dabba wace zata iya cinyeshi dan asama wani matsala kuma yana temaka wa sosai wanda inda yake zama ma shi yana samun wajene mai dan damshi damshi inda ba rana sosai

zamu magana akan dabbobi masu ban sha'awa da kuma muhimmanci acikin muhalli shine tsuntsumi ko wanda aka fi sani da gandun rijiya tsuntsumi yana daya daga cikin dabbobi masu saurin gane wa amma suna matukar amfani acikin tsarin hallitu um na duniya tsuntsumi yana rayuwa acikin wurare masu damshi kamar gandun rijiya wurare da ake samun ruwan sama mai yawa ko kuma cikin kasa mai damshi wannna yana nufin cewa tsuntsumi yana bukatar yanayi mai dumi da kuma ruwa domin rayuwarsa wannan halin ya na nuna da cewa ya na bukatar wurare da zasu ki yaye shi daga bushewa ko kuma daga yanayin zafi mai tsanani saboda haka tsuntsumi bazai iya rayuwa awajen da basu da damshi ko kuma na zafi mai yawa ba acikin tsuntsumi yana anfani da kwayar jikin sa wanda aka fi sanida kwai domin rufe kansa daga shan zafi ko kuma daga wahalar yanayi wannan kwai yana temaka masa wajen rufe jiki lokacin da yanayin akwai zafi ko kuma yana cikin hadari dan saboda wasu dabbobi su cinye shi ko su jimasa rauni tsuntsumi yana cin ganyayyaki kayan lambu da abubuwa na kasa wanda yake amfani dasu wajen samun abinci yana matukar muhimmanci a tarin halitta domin yana temakawa narkar da ganyayyaki da kuma samar da abubuwa masu amfani ga kasa wannan abinci da tsuntsumi yake ci yana temakawa wajen inganta kasa da kuma kiyaye lafiyar muhallin da yake zaune tsuntsumi yana temaka wajen tsaftace kasa ta hanyar rage yawan shukan ganyayyaki da suka mutu ko kuma da suka riga sun fadi wanda yana baiwa shuka damar girma to ta wannnan hanyan tsuntsumi yana matukar tasiri wajen tsara hallitu haka kuma tsuntsumi yana taka muhimmiyar rawa wajen karfafa tsarin ruwa a cikin kasa yana temakawa wajen rike ruwa dakuma kyautata sinadarai acikin kasa wanda hakan yana temaka wa wajen hana barkewar kasa ko lalacewar shuka wannan na matukar muhimmanci musamman a lokacin damuna inda ruwan sama yake tsugune acikin kasa don haka tsuntsumi yana rage yawan tafiya ko shan yawan kasa tsuntsumi yana tsawon lokaci kafun ya girma ko yasa mi damar yin kwayayen sa kuma yana cikin hadarin daga wasu dabbobi kamar kyanwa ko kurewa saboda haka yana anfani da dabara wajen kare kansa lokacin da yake jin hadari yana rufe kansa da kwayar jikin sa kuma yana boye wa acikin kasa ko cikin ganyenyaki wannna yana bawa tsunstumi dama tsira wannan hadarruka a karshe tsuntsumi yana daya daga cikin dabbobi masu muhimmanci a cikin muhallinsu koda yake yana daukan lokaci mai tsawo kafin ya girma yana matukar anfani ga alumma musamman wajen bada kayan abinci da kuma temaka wa wajen inganta lafiyar kasa don haka mu tabbatar da mun kiyaye muhalli da kuma dabbobi dake rayuwa acikin kasa domin samun lafiyar duniya nagode da sauraro